A, wanna tumatiri ne ake ware shi, bayan an riga da an kamala ainihin wato noman shi, bayan an roro shi daga gona, an kawo shi an rore shi ɗaya bayan ɗaya an saka shi a kwandon roba, yanzu ana ware shi ɗaya bayan ɗaya. In an ce ana ware shi ne bisa ga wanda ya riƃe da kuma babba, musamman ma wanda ya riƃe, za a ware wanda ya riƃe a sa shi a gefe. Sannan, a zo a ware ainihin wanda be riƃe ba, me lafiya kenan shi ma a gefe. To, wannan bayan an riga da an gama rora shi, an riga da an kawo shi gida, se a saka, a; a ware shi a sa shi a wani babban Kwando, wani ƙaramin Kwando. Ya danganta da ainihin yanda ake da biƙatan shi. Wasu za ka ga suna sa shi a Kwando irin na saƙa na gargajiya, wanda ake yin shi da ganyen wasu abubuwa na itace. Wasu kuma, z aka ga suna sa shi a ainihin kiretit, abin da ake cewa kireti na roba, a sa shi. Sabida da a ji daɗin ɗauka a kai gurin da za a saida shi ba tare da ya riƃe ko kuma an sha wahala ba. To, wannan, ana ware shi ne ana sa shi a kireti, wasu za ka sun sa a wanyan; su kai shi kasuwanni si saida, wasu kuma suna tafiya da shi Kudanci, wasu Gabashi ko su Yammacin, ko ciki da wajen Najeriya. Saboda da wannan dalilin, idan har aka; ba a ware shi ba wani yana; riƃaƃƃan ciki, ze lalata wanda be riƃe ba, wannan shi ne abin da ake jawabi a kai.

Shi Noman Masara Yanda Ake Yin Shi Idan har aka yi huɗa, aka yi komai kaman yadda na yi jawabi, yanda ake yi na hatsi, akan yi huɗar shanu ko huɗar hannu, sai a zo, shi ma a sa shi. Amma shi masara, ana sa shi ne gurin da akwai taki sosai. Bayan an take gona da taki, sai a zo a saka. Amma masara akwai aɗadin abun da ake zubawa a ramin huɗa. Kan huɗan, wasu suna zuba uku ko biyu, wasu uku ko biyu. Haka ake zuba shi. Idan an gama zubawa, sai a bunna. Masara tana da buƙatan taki sosai. Yayin da ta fito, haka sai a zo a bi ta da taki da turai, a zo a bi ta gindi-gindi a zuba. Bayan an gama zubawa, har Allah ya sa ta kai ta girma, aka aki. Wannan lokacin ta girma, ita goyo take yi. Ya danganta da irin masara. Akwai ta ja, akwai fara. Idan aka zo aka sa, za ka ga akwai mai goyo da yawa, akwai mai goyo biyu ko uku, akwai mai goyo, akwai mai huɗu, akwai wanda ɗaya za ta yi. Ya danganta da irin kyawun da ta samu gurin mai gona. Idan aka zo, mai gona yai wannan, sai ya zo ya balle ta. Bayan an balle ta, sai a fito da ita. Za ka gani, idan na ci ne, za ka ga mutane sun kai, an je an shanya ta. Idan kuma na sayarwa ne, wasu za ka ga a tun a ɗanyen suke sayada ta, doni a samu masu gasawa ko masu dafawa. Suna sayada ta, ko kuma cin ta tuwo ce. Sai ambata har ya kai lokacin da ta bushe, sai a zo a ɓanɓare ta. ɓanɓaran masara ɓanɓaran nan akwai ɓanɓara kala biyu: Akwai na hanu. Akwai na inji. Ya danganta da irin ɓanɓaran da mutum zai yi.

To yayin da masara aka zo ana ware ta masara lokacin da ka a noma ta da aka gama kamar yadda na yi jawabi. Ana iya ware ta ana zaban ƙananan ciki, yayin da aka ware ana iri a ciki. Sannan idan irin mutum ya zo a haɗe ana iya ware ja daban fara daban babba daban ƙarama daban sannan a ware na iri a gefe. Na iri ana zaɓan gwarza-gwarza manyan ciki da su ne ake amfani da su wajen yin wannan irin. Sannan ƙanana kuma a ware. Su daban, saboda in an je ciniki mutun in shirin sayarwa kudinsu daban ne. Idan manyan ne ma kuɗinsu daban ne ya danganta a ɗanyen zai sayar ko a kilo zai sa duk dai. Shi ya sa amfanin ware masara kenan. Yayin da iri sai mutum zai rataye kayan sa a sama, kamar mu a karkara a yankin karkara za ka ga an ɗan sa wani ɗan itace ziri ya dan tankare a sama kicin inda ake dafa abinci sai ka ga mutum ya zo ya sa wannan har Allah ya kaimu lokacin da za ta bushe. Idan kuma ci za a yi ba dafa wa za a ji ba shi ma haka za a shanya shi har Allah ya sa ya bushe.

Yayin da mutum ya gama amfanin gonanshi yai komai, to fa zai buƙata ya kai kasuwa, kaman yanda aka yi jawabi a baya. Kasuwan da ya kama ya za ka samu abun da ya noma, akwai kasuwan da za ka saya noma ya fi daramu, kayan daraja. Misali, idan noman rani ne ko lambu, za ka samu a Arewa, kaman yanki yankin da muke. Za ka samu kasuwa irin su Soba, irin su Gandimi, irin su Sara, irin su Kacabu. Wa’yyannan a yankunan da muke, su ne manya-manyan kasuwan amfani. Sai kuma uba-uwa, in a cikin gari ne, shi ne Dawanau. Yayin da ka kai kasuwan Dawanau, kasuwan hatsi kenan, sai ka kai kasuwa, ka samu dillali. Bayan ka gama, ka kai shi kasuwa, dole ka samu dillali, ka biya gomnati rabenu da za ta i kuɗi, domin kuɗin shiga. Yayin da aka biya gomnati rabanin wannan kuɗin shiga, sai a kai kasuwa, ka ɗinke kayanka a buhu, a je a samu farashi mai ƙyau. Saboda shi ma manomi, gaskiya, Al’hamdulilla, gomnati ta yi iya ƙoƙarinta wajen daidaita farashin kayan amfanin gona, saboda manomi ya amfana. Ya amfana da wannan kuɗin da kuma wannan farashin da aka daidaita. Gaskiya, sai a kai kasuwa, a samu dillali mai ƙyau, saboda faɗuwa akan halin faɗuwan mugayen mutune. Yayin da a kai, a samu dillali, a ba shi. Su kuma masaya, in sun zo, mai saya ne? Ko masara ne? Shi mai sayan ya danganta. Mai saya ne, don ya ajiye? Mai kasuwanci ko ko mai sayan ne, wanda zai ci a gida?

yayin da kuma wannan yanayi ne akan abun da ya shafi hanyoyin da ake bi wajen ajiye shinkafa ko kuma masara, yanda ake ajiye shinkafa saboda kar ta yi kwari, ko kuma saboda gara, ko kuma saboda ɓera. Hanyoyin da ake bi ai ajiyewa yayin da ka samu wurin ka, shin ya danganta da ra’ayin mutum, wani zai ɓambare ta gabanin ya ajiye ta, wani kuma a hakan ta a kwansata zai ajiye ta. Ka samu gurin ka, sai ka ɗan yi gado, ko ka ɗan yi gadonka, ka sa rairaye a ƙasa, je ka samo maganin gara ko da maganin kwari, sai ka fesa ma wannan gadon da wannan itacen da ka shiya. Itace ka shirya, ko kara, sai ka zo ka ɗauko leda ne na shinfiɗa, sai ka baje ta a wurin, sai bayan ka sa magani saboda gara, sai ka watsaya a kai. Amma ka tabbatar ka sa ta wurin da za ta dunga jin iska, saboda iska abu ne mai matuƙar amfani da abun da ya shafi anfanin gona, yayin da ka zo ka sa, ka kawo magani, ka sa, sai ka rufe saboda gara. Nan ma ka ƙara kawo maganin ɓera shi ma ka sa magani saboda ɓera in Allah ya yarda aka bi wannan hanyoyi. Wasu kuma a lokacin da, sai sun ɓambare ta, sun marmashe ta, sai su zuba a buhu, su ɗinke, sai su kawo maganin fiya-fiya ko maganin kwari, sai a zuba a chakuɗa, a chakuɗa, a sa a buhu, a ɗinke, sai a layince ta a cikin sito, ya danganta.

Wannan yana nuni ne akan yadda mata suka kasance suna noma. Bisa ga yawancin yankunan al’ada an rigada an sani maza sune waɗanda suke zuwa noma, ba a san mata na zuwa noma ba a yawancin yankuna. To amma yanzu zamani yazo ko kuma ince yanayi yazo wanda gaba ɗaya za ka ga maza da mata duka manya da yara fita noma. Wannan hoto yana nuni ne akan mata yadda suke zuwa gona, wannan hoto yana nuna mace a gona ga shi nan a gonan masara ce, ga tanan masarar ta girma sosai ta kusan fara sa ɗa, ga tanan mace a gona ya danganta shuka take yi ko kuma zubin taki take yi. Ga tanan dai a tsugunne da farin riga da kuma bakin wando sanye da hula a kanta. A bisa alama wannan dake damina ta yi nisa a wannan yankunan da kake, damina ta riga da ta yi nisa har ta yi shankai. Ɗan ƙaramin yaro ne ya shiga gonan ba lallai bane a ganshi. To wannan shine gona. Ga a gefe ɗaya ga tumatur nan aka sanya ko wani abu dai makamancin haka. An riga da an sani yanzu noma mata da maza manya da yara ko inna da inna ana fita yanzu a yi noma. Wasu yankunan ma har lokacin rani ya yi ko kuma amfanin gona tare da mata da yara ake yi musamman ma abunda ya shafi roron wake da girbin masara saboda ɓara duk akan iya sa mata su yi wannan ayyukan. Su kansu ma sukan iya yin wannan ayyukan da kansu, abunda ya shafi noma huda shuka, zubin taki da duk abunda ya shafi haka.

Shima wannan jawabi naga ba Kaman jawabi daya gabata ne. Shima wannan ana cigaba da mata yanda suke fafutuka ko kuma suke shiga tsinin tsinin a cikin abunda ya shafi harkar noma. Wannan ma mace ce take sarrafa abunda aka noma bisa ga alama mace ce take sarrafa ko wannan doyan ko ruwa wannan dai abunda ta dafa ɗin yayi ruwa ko madidi ne akeyi ga tukunya nan tana ebowa tana naɗeshi gayen goro ko gayen ayaba ko kuma gayen abu makamanta daban. A gefe guda kuma ga kwandon da take ɗauko ganye ga kuma kwadon da take ɗaurawa kuma daban, gefe guda kuma ga rorobi da ittace da wayw da sauran su. Mace ne sanye da zani da kuma yaluwan riga da shuɗin hula gashinan tana zubawa, idan ta zubashi naɗewa za’ayi yai sanyi to ya yinda yakeyin sanyi a gefe guɗa kuma yana sanyi ne kuma yana ƙara haɗa jikin shi. Zai haɗa jikin shi sosai sosai yazama Kaman tuwo can a naɗeshi ko a siyar ko kuma aci. A siyar waɗan da zasuci ko kuma mutun sune wanda suka dafa zasuci da kansu, wanda sukaci da kansu sai azo a rufe wasu naci haka wasu kuma sunaci da miya wasu kuna cinshi da mai da yaji ya danganta da yanda mutun yake buƙatan yaji ɗan ɗano daga bakin shi wannan shine.

Shima wannan kaman yanda jawabi ya gabata hoto mai Magana. Mata a noma yanda suke sarrafa abunda akayi bayan an noma abunda aka noma, an rigada an kawo yanzu kuma ana sarrafashi. Shi sarrafashi nan ya danganta wannan mace ce take fere ai nihin doya gashi nan tana ferewa da kundumo gata ta zauna akan kujera sanye da jan riga doguwan riga kenan ta agwada. Gefe guda kuma ga murhu an ɗaura tukunya da wabi abu a kai inna ga bisa alama ruwa ka ɗora tunda naga rogo ko doyar kudu take ferewa. Bayan an fere sai a sashi a cikin tukunya a dafa wasu sukan soyashi haka wasu kuma dafashi gabannin su soya. Wasu kuma zasu dafashi haka kawai aci da mai ko kuma ayi dafa dukanshi ko a haɗa duka ba irrin yanda ba’ayi. Gefe guda kuma ga roba a gefe na ruwa da dai sauran makamanta. In aka dafashi wasu sukan haɗashi da shinkafa, wasu uskan haɗashi suyi gwatenshi da wake, wasu sukan cishi haka, wasu sukan cishi da ƙarago, wasu sukan cishi da mai da yaji kenan. Duka ba yanda ba’ayi duk amfanin gona, wasu kuma duk yayyakashi sukeyi ƙanana ƙanana sukeyi abunda ake ɗan sashi a leda haka ko takawayko waye da sauran su. Wannan ya danganta da yanda mutun yakeso abunnashi ya sarrafu kowa da yanda yakeso abunshi ya sarrafu.